Meeshaaleen manaa meeshaalee mana keessatti hojii garaagaraa hojjachuuf itti gargaaramnu ta'anii kanneen jireenya namaa haalaan yookaan daran salphisanidha. Meeshaaleen kunneen kanneen warshaa keessatti oomishaman akkasumas immoo aadaadhaan kan kalaqaman ta'uu ni malu.

Meeshaleen miidhaginaa meeshaalee karaa ammayyaa waarshaa keessaatti oomishamuun akkasumas mana keessatti biqiloota fi wantoota naannoo keenyarra jiran irraa hojjatamun namoonni bareedina isaani eeggachuuf itti tajaajilamanidha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila namoonni itti fayyadama isaaniif barbaadanii fi gurguraa qinxaaboo jechuun wantoota xixiqqoo yeroo baay'ee kanneen nyaataaf barbaachisan gabaa irratti dhiyeessuudhaan kan namoonni gurguruun qarshii argatanidha.

Faayaan wanta namoonni miidhaguuf itti gargaaramaniidha. Keessummattuu dubartoonni faayaa garaa garii yeroo fayyadaman ni agarra. Fakkeenyaaf morma isaanii irratti, quba harka isaanii irratti, luka isaanii irrattii fi qaama isaanii bakka garaa garii irratti faayaa ni godhatu.

Hojii jechuun karaa ittiin namoonni qarshii argachuuf yookiin immoo jireenya isaanii gaggeessuuf qacaramanii yookiin immoo ofii isaanii hojii uummatanii hojjatanidha. Hojiin wanta nama kabachiisu jireenya namaa jijjiiruu danda'udha. Kanaaf namni hundi gadi jedhee hojjachuun isaarraa eegama.

Biqiloota jechuun wantoota uumamaan naannoo keenyatti argaman kanneen lubbu-qabeeyyii ta'anii fi nyaata mataa isaanii adeemsa 'footoosentesisii' jedhamuun qopheeffatani dha. Biqiloonni kunniin madaala uumamaa eeguuf, nyaataaf, qorichummaaf illee ni fayyadu.

Elektroniksii jechuun meeshaalee humna elektiriikaan hojjatanii gabaa irratti gurguraman yeroo ta'an jireenya keenya salphisuudhaaf kanneen nu gargaaranidha. Meeshaaleen elektroniksii kanneen akka bilbila harkaa itti fayyadamnu kompiitaraa fi meeshaalee mana keessatti fayyadamnu caqasuun ni danda'ama.

Amantaan dhaabbata namoonni waa'ee waan tokkoof ilaalcha wal fakkaataa qaban hundeessanii fi sirna waaqeffannaa mataa isaa danda'e kan qabudha. Amantaawwan gara garaa waanta adda addaatti amanan hedduun addunyaa keenya irratti ni argamu.

Ji'oogiraafiin gosa saayinsii dachee keenya akkasumas, pilaaneetii irraa jiraannu maal akka fakkattu, qo'atu fi seenaan immo gosa saayinsii dhala nama keessatti darban qorate sababaaf bu'aa saani wajjin kaa'udha.

Muuziqaan gosa aartii keessaa isa tokkoo fi isa baay'ee beekamaa ta'ee, karaa ittiin namoonni walaloof yeedaloo dhaan yaada, ergaa, jaalala, jibba, quuqqaa isaanii itti ibsatani dha.

Mana jirewnyaa jechuun bakka namoonni jiraatan jechuu dha. Manni jireenyaa wantoota bu'uura jireenya dhala namaa ta'an keessaa isa tokko dha. Namni tokko mana jireenyaa hin qabu taanaan jireenya isaa geggeessuun daran ulfaataa dha.

Rifeensi yookaan dabbasaan bareedina namaati. Dubaroonni yeroo baay'ee rifeensa isaanii yeroo bareechatan ni mul'ata. Kunis uumamaan rifeensi faaya dubartootaa yookiis ulfina isaanii waan ta'eefidha.

Meeshaaleen miidhaginaa meeshaalee namoonni miidhagina isaanii akkasumas fayyaa gogaa isaanii eeggachuuf itti gargaaramani dha. Meeshaaleen kunneen Suupermaarketiiwwan keessatti yookiin gabaa irratti kan gurguramanii fi manatti kan hojjetaman ta'uu ni danda'u.

Oduun karaa taateewwan gurguddoon addunyaa keenya keessatti uumaman, akkasumas odeeffannoowwan haaraan ittiin tamsa'anii hawaasa bira gahani dha. Yeroo baay'ee oduun miidiyaalee hawaasaa irratti yoo tamsa'u nii argina.

Meeshaaleen manaa fi waajjiraalee meeshaalee dhumatoo mana keenya keessatti akkasumas waajjiraalee keessatti itti gargaaramnudha. Meeshaaleen kunniin jireenya guyyuu keenya salphisuuf akkasuma hojii keenya haala salphaan hojjechuuf nu gargaaru.

Mana jireenyaa jechuun bakka namoonni yookaan maatiin ittiin waliin keessa jiraatan ta'ee, manni jireenyaa waanti jireenya dhala namaaf bu'uuraa fi daran barbaachisaa ta'edha. Kana jechuun mana jireenyaa malee jireenya dhala namaa ulfaataadha jechuudha.

Maatiin namoota mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Isaan Kun haadha, abbaa, ijoollee, firoota yoo ta'uu ni danda'u. Hawaasa jechuun immoo walitti dhufeenya maatii hedduu naannoo tokko keessa waliin jiraatuuti.

Faayaan wantoota namoonni ittiin bareeduu dhaaf, of bareechuu dhaaf itti fayyadamani dha. Fakkeenyaaf namoonnii qaama isaani faaya gara garaa morma isaanii irratti, quba isaanii irratti, luka isaanii irratti godhachuun yeroo of faayan ni agarra. Akkasumas illee sagantaa addaa yeroo qabaatan sagantaalee isaanii faaya fayyadamuu dhaan ni bareechatu.

Amantaa jechuun walitti dhufeenya namoota waan tokkotti amananii yookiis immoo ilaalcha wal fakkaataa ta'ee, walitti dhufeenyi Kun immoo akka isaan waaqeffannaa godhan walii wajjin yeroo waaqeffannaa godhan jechuudha . Adunyaa keenya irras amantaalee hedduun ni argamu.

Tajaajila bu'uuraa tajaajila jireenyaaf baayyee barbaachisuu fi namoonni dhihoo isaaniitti argachuu barbaadan yeroo ta'u, gurgurtaan qinxaaboo karaa ittiin waantonni nyaataaf barbaachisan illee haala salphaa ta'een namootaatti gurguramanidha.

Aasxaan faajjii yookiin ibsituu eenyummaa biyya tokkooti. Yeroo baayyee alaabaawwan biyya garaa garaa irratti aasxaan ni mu'ata. Aasxaan kun mallattoo haala ifa ta'een eenyummaa biyya sanaa ibsu ta'uun ni tajaajila.

Siyaasa jechuun wanta dhaabbata of danda'aa of jalaa qabu ta'ee karaa itti biyyi tokko geggeeffamtu akkasumas biyyoonni gara garaa illee walitti dhufeenya uumuun ittiin waliin hojjetan ta'uu ni mala.

Faashinii jechuun wanta haaraa yookaan wanta yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa adeemu jechuudha. Fakkeenyaaf uffataaf faashinii yeroo jennu gosoota uffataa kanaan dura turan irraa bifa adda ta'een hojjatamee kan gabaaf dhiyaate jechuu keenya

Faaya jechuun waantota namoonni of bareechuuf itti gargaaraman akkasumas sagantaalee gurguddaa kanneen akka cidhaa yeroo qaban ofiisaanii dabalatees bakka sagantaan itti gaggeeffamuuf faayuuf itti fayyadamanidha.

Maatiin namoota firooma dhiigaa qaban kan mana tokko keessa waliin jiraatan kanneen akka haadha, abbaa daa'immanii fi firoota isaanii yemmuu ta'u hawaasa jechuun immoo wanta maatiin Kun walitti dhufuun uumanidha jechuudha. Kanaafuu hawaasa jechuun walitti dhufeenya maatiiwwaniiti.

Beeksisa jechuun karaa ittiin dhaabbileen gurguddoo oomishaalee fi tajaajila isaanii itti beeksifatan hawaasa wajjin wal baruudhaaf yookaan immoo uummata wajjin wal arguudhaaf kallattii isaan fayyadaman keessaa Isa tokkodha. Kanaafuu dhaabbileen garaagaraa hojii beeksisaatiin oomishaa fi tajaajila isaanii hawaasatti himatu

Beeksisa jechuun mala ittiin dhaabbileen gara garaa miidiyaalee hawaasaa yookaan toora qunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan oomishaa fi tajaajila isaanii uummatatti beeksifatanidha. Kunis uummatni oomisha isaanii yookiis tajaajila isaanii beekee akka itti fayyadamuuf isaan garagaara.

Maashinoota jechuun wantoota dalagaa keenya haala salphaan akka dalagnu nu gargaarani dha. Maashinoonni hojii namoota tti ulfaatu akkasumas yeroo dheeraa fudhatu namoonni humna xiqqoof yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetan ni taasisa.

Suupparmaarkeetii jechuun oomishaaleewwan garaagaraa kanneen suupparmaarkeetii keessatti gurguramanii fi namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti fayyadamanidha. Oomishaaleen kunniin kan nyaataaf tajaajilanidha. Kanneen miidhagina eeggachuuf nu tajaajilan akkasumallee meeshaalee dhumatoo hojii garaagaraa hojjachuuf nu fayyadan ta'uu danda'a

Kuduraalee fu muduraaleen wantoota nyaataaf gargaaran ta'anii kanneen gabaa irraa bitamu yookiin immoo qonnaan bultoonni oomishanii gabaaf kan dhiyeessani dha. Kuduraaleef muduraaleen kuni Vaayitaaminii dhaan kan badhaadhan waan ta'aniif yeroo baay'ee fayyaa keenya eeguuf nu gargaaru.

Asxaan ibsituu calaqqisiistuu eenyummaa biyya tokkooti. Asxaan biyya tokko bakka bu'a. Eenyummaa biyya sanaa yeroo baay'ee alaabaa biyyootaa irratti asxaa arguu ni dandeenya. Asxaan sun biyyi sun maal akka taate ibsuuf ni gargaara.

Uumama jechuun waan harka Waaqaatiin uumamee, faayaa fi bareedina amma nuyi addunyaa keessa jiraannu yookiin arginu yoo ta'u, naannoo jechuun waantota naannoo tokkotti argaman, qabiyyee walfakkaataa qaban ibsuu kan danda'udha.

Seera kabachiisaa yookiin seera kabachiistonnii namoota hojiin isaanii ol aantummaa seeraa kabachiisuu ta'e dha. Namoonni kunniinis hawaasa balaa irraa eeguu dhaan akkasumas yakka dursanii ittisuu dhaan, hawaasa fayya buleessa ta'ee nagaa dhaan bahee galu uumuu keessatti shoora olaanaa taphatu.

Kopheen wanta lukatti kaawwatamu yookiis miilatti kaawwatamu kan miila namaa balaarraa ittisuudhaaf gargaaru ta'ee gabaa irratti bifaa fi boca garaagaraan gurguramuudhaan namoonni miila isaanii balaarraa eeguuf dabalataan immoo bareedinaaf yoo godhatan ni mul'ata.

Qoricha aadaa jechuun qoricha namoota beektota hawaasa keessa jiraniin hojjataman ta'anii yeroo baay'ee baalaa fi hidda biqilootaa irraa kan qophaa'anidha. Qorichoonni Kunneen mala aadaatiin dhukkuboota yaaluuf kan gargaaranidha.

Maatii jechuun namoota aantee walii ta'an kanneen mana tokko keessa waliin jiraatan fakkeenyaaf haadha, abbaa fi ijoollee yoo ta'an, hawaasa jechuun immoo maatiiwwan baay'ee bakka tokko waliin jiraatan wanta walfakkaataa waliin qooddatanidha.

Gurgurtaan qinxaaboo gurgurtaa meeshaalee dhumatoo fi gosa nyaataa gara garaa namootatti bakka dhiyoo ta'etti gurguramu yeroo ta'u, tajaajiilli bu'uuraa tajaajila jireenya hawaasaa guyyuu guyyuuf barbaachisoo ta'an haala salphaa ta'een namni argachuu qabudha.

Kopheen waanta lukatti kaawwatamu kan dhalli namaa durii kaasee balaa irraa ittisuuf itti fayyadamaa turee fi jiru dha. Kopheewwan amma amma bifaa fi boca gara garaan oomishamuu dhaan bareedinaaf illee nii oolu.

Beeksisa jechuun mala yookaan tooftaa dhaabbilee gurguddoon kanneen dhuunfaa fi mootummaa ta'an oomishaa fi tajaajila isaanii hawaasatti beeksifachuudhaaf itti gargaaramanidha. Beeksisaan namoonni yookaan immoo waajjiroonni hojiisaanii haala hojjetan namootatti ni beeksisu.

Gabaa jechuun bakka itti wal jijjiirraan meeshaalee dhumatoo ta'anii yookaan immoo wantoota nyaataaf tajaajilanii qarshii dhaan itti jijjiiramu dha. Akkasumas immoi daldala jechuun sirna gabaa ta'ee, namoonni waan tokko bituu dhaan irraa buufatanii yookaan immoo qarshii irraa hambifatanii namoota birootti kan gurgurani dha jechuu dha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee mana keessatti, waajjiraalee keessatti, bakka garagaraatti itti fayyadamnu kanneen hojii keenya nuuf salphisani dha. Meeshaaleen kunniin jireenya guyyuu guyyuu namootaa keessatti daran kan barbaachisani dha.

Seenaan qo'annoo wantoota darbanii ta'ee dhalli namaa uumamuu isaa irraa jalqabee sadarkaawwan akkamii keessa akka darbe, maaltu akka isa mudate, bu'aa ba'ii akkamii akka dabarse karaa ittiin qorachuu fi beekuu dandeenyu yeroo ta'uu; Ji'ograafiin immoo karaa itti uumama naannoo keenyaa jiru maal akka fakkaatu ittiin hubachuu dhaaf nu gargaaru dha.

Alaabaan ibsituu eenyummaa Saba tokkoo yookaan immoo biyya tokkooti. Biyyi tokko maal Akka taatee biyya birmadummaa qabdu ta'uu isheellee kan ibsu alaabaa isheeti. Akkasuma asxaan immoo wanta alaabaa irratti argamu eenyummaa biyya Sanaa bakka bu'udha.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii oomishaalee suupparmaarkeetii keessatti gurguraman ta'anii kanneen akka oomishaalee nyaataa, miidhagina eeggachuuf oolan akkasumas meeshaalee dhumatoo mana keessatti itti gargaaramnu ta'uu ni danda'u

Nyaati wanta bu'uura jireenya dhala namaa ta'edha. Kana jechuun namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u jechuu keenyadha. Kanaafuu, nyaati namoonni albuudota garaa garaa wantoota qaama keenya ijaaruuf nu barbaachisan kan keessaa argatanii fi dhalli namaa akka jiraatuuf bu'uura ta'edha jechuudha.

Faayaan wanta wantoota faayuuf yookaan miidhagsuuf hojiirra ooludha. Faayaan namoonni qaama isaaniirratti uffata isaaniirratti ni godhatu. Akkasumas sagantaalee gurguddoo qaban bareechuuf faaya ni fayyadamu.

Amantaan dhaabbata namoonni wanta tokkotti amananuufi waaqeffannaa wal-fakkaataa hordofan jalatti hammataman tahee addunyaa keenya irraa amantaawwan baayeen ni jiru. Amantaawwan kunneenis ilaalchaa fi sirna waaqeffannaa isaaniin gargar Kan bahaniidha.

Manni jireenyaa bakka namoonni keessa jiraatan yookaan bakka maatiin keessa jiraatan ta'ee waanta bu'uura jireenya namaatiif ta'eedha. kana yeroo jennu dhalli namaa mana malee itti ulfaata jechuu keenyadha.

Mana jireenyaa jechuun bakka namoonni maatii ta'an yookiin fira ta'an keessa jiraatan jechuu dha. Manni jireenyaa wantoota bu'uura jireenya dhala namaa ta'an keessaa isa tokko dha. Namoonni mana jireenyaa keessatti balaa adda addaa of irraa ittisuudhaan waliigalteedhaan mana tokko keessa ni jiraatu.

Kuduraalee fi Muduraalee jechuun oomishaalee qonnaa kanneen nyaataaf oolan kanneen akka maangoo, muuzii, raafuu fi kanneen kana fakkaatan ta'anii fayyaa namaa eeguuf yeroo baay'ee kan tajaajilanidha.

Naannoo jechuun bakka nuti jiraannu waantota naannoo keenyatti argaman hundumayyuu wal keessatti kan haammatudha. Fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa naannoo keenyatti argaman akkasumas biqiloota, bineeldota naannoo keenyatti argaman. Walumatti naannoo keenya immoo uumama jennee ibsuu ni dandeenya.

Amantaan dhaabbata of danda'ee fi sirni waaqeffannaa kan itti gaggeeffamudha. Namoonni ilaalcha wal fakkaataa qaban waliin amanna jedhanii yaadan walitti dhufuudhaan amantaa ni hundeessu. Adunyaa keenya irras amantaalee hedduutu jira.

Kopheen wanta miilatti kaawwatamu ta'ee kan namoonni ofirraa bal'aa ittisuudhaaf akkasumas illee bareedinaaf godhatanidha. Addunyaa ammaa keessatti kopheen karaa garaagaraatiin hojjatamee gabaaf dhiyaatan.

Kitaabota, Matseetii fi Gaazexaawwan karaa itti odeeffannoowwan muuxannoo, ogummaa fi akkasumas immoo mudannoo jiruuf jireenyaa namoota tokkoo namoota biraaf qoodamudha. Kitaabonni, Matseetiiwwan akkasumas gaazexaawwan gabaa irratti maxxanfamuun kanneen gurguramanidha.

Geejjibni mala ittiin wantoonni yookaan namoonni yeroo gabaabaa ta'ee fi haala salphaa ta'een bakka tokkoo gara bakka biraatti deemuudhaaf itti gargaaramanidha. Gosoota geejjibaa keessaa konkolaataawwan akka ijootti kaasuun ni danda'ama .

Ogummaan muuxannoo namni jireenya isaa keessatti kuufachaa deemu, wantoota gara garaa hojjechuu dhaan yeroo dhaa yerootti gabbifachaa deemu gaafa ta'u; Aadaan wanta dhaloota irraa dhaloota tti darbaa dhufe duudhaa fi calaqqisiistuu eenyummaa saba tokkooti.

Asxaa jechuun mallattoo waan tokko bakka bu'uu yookaan eenyummaa waan tokkoo ibsu yeroo ta'uu, yeroo baay'ee alaabaawwan irratti kan mul'atu, eenyummaa biyya tokkoo yookaan dhaabbata tokkoo haala salphaa ta'een bakka bu'uu kan danda'u dha.

Aasxaan mallattoo yeroo baay'ee alaabaa irratti argamu ta'ee eenyummaa biyya tokkoo yookaan wanta tokkoo mallattoo ergaalee baay'ee of keessaa qabu yookaan ergaa hedduu dabarsuu danda’uun ibsamudha.

Nyaatni waanta bu'uura jireenya namaa ta'ee, madda anniisaati jechuu ni dandeenya. Namni nyaata malee lubbuun jiraachuu hin danda'u. Akka biyyaa fi aadaa garaagaraatti gosti nyaataas garaagara ta'uu ni mala.

Faayaan meeshaa bareedinaati. Faayaan namoonni qaama isaaniirratti godhachuudhaan kan ittiin of bareechan akkasumas immoo sagantaa garaagaraa yeroo qabaatan sagantaalee isaanii kana bareechuudhaaf kan itti fayyadamanidha. Faaya gosa garaagaraa fi haala garaagaraatiin namoonni yeroo fayyadaman ni argina.

Faayaan wanta bareedinaaf oolu ta'ee yeroo baay'ee namoonni ofii isaanii bareedanii mul'achuuf akkasumas sagantaawwan qaban kanneen akka cidhaa fa'aa bareechuuf kan itti gargaaramanidha .

Kitaabonni, matseetii fi gaazexaawwan wantoota maxxanfamuudhaan gabaarra oolanii namootatti gurguraman ta'anii karaa itti oddeefannoon, muuxannoon, mudannoon jireenya namaa namoota kaaniif ittiin qoodamuu dha.

Geejjibii fi konkolaataawwan wantoota jireenya namaa salphisuudhaaf daran namoota gargaaran ta'anii, namoonni akkasumas illee meeshaalee bakka tokko irraa bakka biraatti haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa gidduutti deddeebisuudhaaf kan tajaajilani dha. Gosoonni geejjibaa hedduunis ni jiru.

Uumama jechuun wanta harka uumaatiin uumaman, kanneen nam-tolchee hin taane; akka fakkeenyaatti laggeen, gaarreen fi wantoota naannoo keenyatti agarru walumatti yeroo ta'u, naannoo jechuun bakka murtaa'aa, wantoota murtaa'aa ofii beekamoo ta'an of keessatti qabatedha.

Faashinii jechuun kalaqa haaraa yookaan wanta jiru irratti wanti haaraan dabalamee kalaqamuun ksn agarsiifamu yeroo ta'u, fakkeenyaaf uffata faashinii jechuun gosa uffata isa jalqaba ture irraa wantq addaa kan qabuu fi haala addaan kan oomishame jechuu dha.

Dhugaatiiwwan wantoota dhangala'oo dhugaatiif oolan ta'anii kanneen alkoolii qabanii fi alkoolii hin qabne jechuun qooduu nii dandeenya. Dhugaatiiwwan kunneen warshaa keessatti oomishamuu dhaan gabaaf kan dhiyaatan akkasumas immoo mana keessatti mala aadaan kan hojjetamanis ta'uu nii malu.

Kopheen wanta lukatti (miilatti) godhatamu ta'ee kan miila namaa balaa irraa ittisuuf gargaaru dha. Akkasumas kopheen bifaa fi boca garagaraatiin gabaaf dhiyaatee yeroo gurguramu ni agarra. Kanneenis namoonni bareedinaaf illee itti yeroo gargaaraman ni mul'ata.

Eleektirooniksiin meeshaalee dhumatoo kan humna eleektirikaatiin hojjetan kan teekinooloojii ammayyaan kalaqaman ta'anii jireenya namaa salphisuu keessatti shoora olaanaa kan taphatanidha. Meeshaalee eleektirooniksii kanneen akka bilbilaa, kompiiteraa fa'a eeruun ni danda’ama.

Kitaabotni, matseetii fi gaazexaawwan maxxanfamuun kan gabaa dhiyaatanii fi beekumsa, muuxannoo fi odeeffannoo namoota biroof qooduuf mala itti fayyadamnu keessaa isaan tokkodha

Manni jireenyaa bakka maatiin yookiis immoo namoonni fira ta'an yookiis aantee ta'an waliin keessa jiraatanidha. Manni jireenyaa wantoota bu'uura jireenya dhala namaa ta'edha, kana jechuun dhalli namaa mana jireenyaa otoo hin qabaatiin jireenya isaa gaggeessuun daraan itti jabaata jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee dhumatoo kanneen mana keessatti, bakka hojiitti yookiin waajjiraalee garaa garaa keessatti itti fayyadamnu ta'uu ni malu. Meeshaaleen kunneen hojii keenya haala salphaa ta'een hojjechuuf baay'ee nu deeggaru.

Bineensonni kan alaa fi kan manaa jedhamuun ni qoodamu. Kanneen manaa warreen jennuun kan namni mana keessatti tajaajila garaagaraa namaaf kennuudhaan kan nama wajjin jiraatanidha. Kanneen alaa immoo kanneen bosona keessa galanidha. Yeroo baayyee daawwannaaf yookiin immoo turizimiidhaaf kanneen oolanidha.

Bineensota manaa jechuun kanneen namatti madaquudhaan mana namaa jiraatan ta'aniinamootaafis deeggarsa garaagaraa hojii garaagaraa kan hojjatanidha. Bineensonni alaa immoo kanneen bosonatti galanii fi yeroo baay'ee madaala uumamaa eeguuf daawwannaaf kan oolanidha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan, waantota yeroo eeggatanii namootaan barreeffamanii maxxanfamuun gabaa irra oolfamu yeroo ta'u, odeeffannoo haarawaa, beekumsa, muuxannoo akkasumas seenaawwan ajaa'ibsiisoo waantota nama bashannansiisan akkasumas immoo nama barsiisan karaa ittiin nama biraan gahanidha.

Faaya jechuun waanta namoonni ofii isaanii bareechuuf akkasumas immoo sagantaalee garaagaraa qaban irratti sagantaa isaanii bareeffachuuf , mana isaanii ittiin bareechuuf akkasumas illee tajaajila garaagaraatiif fayidaa ni qaba. Faayaan gosa garaagaraa kan qabuu fi bakka garaagaraatti ibsa garaagaraa kan qabudha.

Geejjibaa fi Turiizimii jechuun mala itti namoonni bakka tokko irraa bakka biraa tti socho'uu dhaan bakkeewwan hawwatoo uumamaan argamanii fi nam-tolchee ta'an ittiin daawwatani dha.

Dhugaatiiwwan wantoota dhangala'oo dhugaman ta'anii, kanneen alkoolii qabanii fi alkoolii hin qabne jedhamuun bakka gurguddaa lama tti nii qoodamu. Dhugaatiiwwan kanneen warshaa keessatti oomishaman akkasumas mala aadaa tiin manatti kan hojjetaman ta'uu nii malu.

Nyaata jechuun kan akka dhalli namaa lafa kana irratti itti fufee akka jiraatuuf haalaan barbaachisu yoo ta'u akka aadaa biyya tokkootti yookiin immoo akka gosa isaan fayyadamaniitti nyaanni bakka garagaraatti gosa adda addaatu qophaa'a.

Kuduraalee fi muduraaleen vitaaminootaa fi albuudotaan kanneen badhaadhan dhalli namaa fayyaalessa akka ta'u kanneen gargaaranidha. Gosoota kuduraalee fi muduraalee keessaa kanneen akka maangoo, muuzii, raafuu fi kanneen kana fakkaatanidha.